fogole in way sim na xi na nuun rek oxu ref na gonum fo simangolum mbaasnuwa nuun xaq to mbasana na nuun ŋenda na nuun yoŋ jam to sakuwan na nuun ŋandana nuun tam o wod fo o wodanel parce que o woda nga to wodana nde rek ka fi ka nen wodiro kon yasam roga ci ya in o wod fo o wodanel o xundo ñis fo o wod fo o muco mosu a wagan yasam te fiyan na in i ngar fa nuun rek émission nuun ne na leyel reverdire l' Afrique te ref émission na ando naye ka i mbiya nana nuun tening fu ref na na waxtu fene bo onze heure et demi te ref émission na ando naye ka i mbaxtaten affaire a koɓale affaire taxar ke nama saq tel nama ngenan tel fo nama jefandikorel a fiya ngan rek im xaƴa Waly Diouf te simin o fogole i ndalfo ndok no waxtaan le

merci beaucoup Waly simin ne lera a fiya ngan rek comme ne i leytuna ndiki rek i leya nuun ne affaire a koɓale ten i mbaxtan tan ta no emission nene simna rek auditeur ke fop mu auditeur ke mbaag na ɓod in way simna nuun a paxa paxa paax ngidma xin producteur kene ando naye oway na koɓale a ngenana taxar ke in way sant a den a paxa paax no engagement ma den fo o an o njiriñ ndaxar faak rek maxey re a mana no saxle o Ndodj vraiment waga mention special a Ndodj parce que den vraiment karkaral fe ne de mbi tuna a mosa a coxaan xaqum cela veut dire que vraiment a anda o njiriñ ndaxar xaye koy vraiment Waly ka i mbi tiye antenne libre parce que semaine nene fop rokam na koɓale me a koɓale vraiment a yaqwa tokoy wena yaqan refeye ga ande mais o kina waga leye nga ndi'in to o kinoxe koy ba fiya ke ando naye koy ka di in rek ku soɓna taga a wara ande ka di in wagamo leye fagun faak bo ndiik in way no radio le sensibliser a mbaxtana fa den leya den ke ando naye ten refu men batax wiin we a ɓato ngalate a koɓale ka waro ɓato daknel mate re ina o leŋ leyka tano ten parce que ga'a me i toluna xaye ref le vingt huit juin to roog fe deɓe bo ndiik ga ano no camano kene suurna fop ŋeñ reka fiya ko ga a te fi ŋeñ fo poussiere to wiin we koy ga mbeeca ye ka nga a tig rek leyke ye kene ma inoru mais ku garna rek ga leye rogo c' est vrai :fdra rogo parce que roog ka organiser tigum a xena niin bata xen te leye ne oxu refna koy ka jeg role fa o jouer a o kino xe ka jeg kata jouer a taxar ke a njeg kete mbiya o leya nuune koy ku watna na ten koy xana atong jafe jafe bon o xaga a leyane nena waro ñowit fo ke ando naye ten dento no goxole wokoy o ret yeg xoxof soom manam wiin we ga mboge o kinn soom war ref no laŋ ke a yaqa koɓale rek a yaqan a yaqan a yaqan bo musiba fe a dalfo genoox ke refma o ɗoɓanong fop maxey wetan wa bo i njang koog na mois d' octobre ko ga ogu a koyala ando naye o geen wanga mene sax pour o ga maga o kiin probleme o bo o reta ko obliger ka waɗo bidongo deɓ o fi ten fofi saam liim le xa teɓanonga xe ndiiki ga andat liim xa tax kene parce que tiid ke mbaxate a koɓale fop a xaqwa soko koy wiin we koy a saɗ ka koxe rek ka i mbugko ngoda to pretexte ne de ngota ten refuye periode ne i toluna cegel ke ga son fok i ngoda yo mais kene ga leya ka felna den rek oxu yarna njegel o fagaru ye xa i ndet bo periode na ando naye xaye ñamel a ñak to xa waru ñama xa yaqanu wo ye ando naye jega cegel bo ndiik ne sutuna o waɗik daaɗ daaɗa jega nge wo feke na goda taxar ke foga no we ando naye wo taxu daaɗ jege parce bo teɓa jegeer na fofi maye daaɗ jeg ke wo fe na goda koy waxey encourager an xa taxu wo xotiro a kaŋafe jegona fop o xa taxu wo fene ando naye wo jegu cegel xa taxu jaɓiro woloox ret waɗa ñaaw dufin te fi gooñ m kene fop wiiw we njaɓate cono so ku garna de mbug no teg no taxar ke a yaqa taxar ke rek mais o saqa nga cegel ko fiya pexey ka ando naye bo i ndetna bon periode nene xan cegel ke mbago ñoow mais duufki ñaaw mayu dufki arel ga ki kangof fof bo i ndetna na bo taxar ke a koɓale daku mate re ina ba teɓake tiiɗ ke ɓato naat a koɓale xana saq daaɗ la ando naye sax wo ajo kate wo o ret waaɗ ka daaɗ <music> donc je pense Waly population ne a ɓara ŋaƴ tena yiif den to owey mbiya musiba to ga a koy vraiment ŋaƴ kaan no kene parce que o kinoxe ana ba ƴut sokoy a yaqa ka waro sanction ne el <music> parce que a fiya ngiran ga a kene i ndefit na ka moƴ na ɗom i ndefitka ŋeñe tankene rek ga ano ka lela laŋ ke mbisa mais kene xaƴa ka andi ran noyo a andangiran koy a an norel o ten oxu yaqat na ku soɓonga ten wo andu mete refat na moom etan ke i mba a leya naxra fa den naxar fa den mais mete refna koy jege xa anda teer na kon Waly mene ojega nga ten

merci beaucoup Waly ke leyona a jega o njiriñ a paxa paax mais bo ndiik rek mene xam leyo ndik fo parent ke parce que den ndefu responsable ke o ndeɓanong bo xaƴa nona fo cegel wala o leyne wandan ki cegel ke ka de ñaam na sokoy coxin laɓ a worange a reta ngan koɓale xanta god to a goda nga na feltuna a god ta a yaqa nga bon wo te fo xene o deɓangoxe yaqe wo fe xebluna na koɓale te yaqa wo yaqu saam ten ande ndax waxey yaqa sax wo fe refna o maak nan kena leyel an ke wagonga soɓ teen yate damena parce que o njaƴonge dama nge an na rabid ka faaf fe na rabid ka donc wo wara ande ku ndeɓanongoxe fina koɓala wona subir kan donc parent ke mene xin ka fi nen ga mbaña ndet sokoy a yeɓa mboɓ ne de ndet na koɓale sokoy o gara nga o dama nga den de leye o ndeɓanongo sokokoy a ndef wa ando naye den na leya dene ndet yo ngodik o gar ley ndeɓanonge reti godik te damel o leyne a re angao gar de leyange a re a nga mi de wax deg mi mife o maak fi kiim kene wo fe maak wo fi un saam wo xeblun te ret a goda o laqwa cinjum xa tax a goda nga a ata nga tiye leykino ye xa taxu o god wala o xawin fada mbas caxan ke xeblo ndeɓanong te god a damange o leye a o xene de o ndeɓanong o kam ley bo son nda wagim no ten tus o kina waga rimo ɓiy wagiro no ten tig kaga waga ref re ko laq wa ciñum bo ƴut sokoy leyane reti god a ata nga god a dama nge o leye a ndeɓanong o kene koy i anda ta kene ndeɓanong oxu i ndamat na fapum tena rabid ka parce que i anda ye den laqwu a ciiñ den a pusa den de ndeta ngodayo o ndeɓanong ka reta saɗa ŋaay to bo um leyirane reti ŋaay o rim o mbiy te sutwa o ley ne ba god est ce que xana god gaa fat i mbas caxan ke a jela nga mene Waly zone nuun ne koy oxey bugo yaqu parce que ndaaf ke ka mbog no les espece selectionner ke ando naye presque owey bugo mbago yo no saaxle wiin we commencer ara den mais rew saate nuun we fo we ando naye nede leyna wena inora farafa olale owey yaqa ndaaf ke vendredi kam moof bo xoyel ret maga ye ret ma kames ka fag parce que ndaaaf na rimna ba may dena ngotu a yurino yo a yurin fop bata xool o ga a nga xa timaxe cerof ka ƴufka

alo wa

som waay mba jam rek waaw nam nu mbi'u ye Diouf re jam xewu nuun way took tiye de ke leya a jega solo de nda ku ref na taxar ke mat ino de ina yaqan de in we ndef na ndef meen de lakas inore saax a yaqidin ino mato ka wiin we ndoka kama dioto le kama ndafole we ndef na kam na yaqano yo ka ngawlu keloyo nda moof leya som wage tax te sotide yaam saɗero faley fe ndiki Khadim a leyun oxu nana nuun a leya a ba ndiom ana in waay fada ndef maga a leya rek mais yakan ke i ngoda i ale yakan ke i ngoda koy i ngawlu wa deno yo i ngawlu wanga den bo ndama den de an kede ndef na i tiye moom fop ino rek o kin saax leŋgare mukk a yaqa nida in ina yaqana qoox in i ngenu ten koy a paax jerejef

merci Baye Cheikh Baye Cheikh kete leyana ndigilo parce que wiin we faley fa ɓor wage na den tig parce que o kinoxe bug na paax a an paax o leyanga fo ten rek xana xaƴmais o kino xe ando naye koy buge paax ndax kete bug na rek a ga u bo leya fo ten kete bug na rek a ga a alo
waw mba jam rek
jam som alkhadoulila nam ne e fo mam o xoytita
jem som kay
arikala
mi ne e Ablaye Dione xoytita MBak lalo
Ablaye
Ablaye Dione xoytita MBak lalo
Ablaye Dione xoytita MBak lalo
i in way ndafetluwa émission ne
e jajef jajef
wa nede leytuna jegtu de taxar ke moom ina ŋoda den ga i ngorngorlu ka ten rek
jajef jajef
wawaw
jajef Ablaye
maga mat a jeg ta taxar ke mom wax deg fa yala i mbara proteger a den moom a kota le moom a ɗoma ta moom
ah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
o ɗoma a ɗoma de Serigne noxe
waaw ina njem ka ngorngorlu ten rek
jajajef faley fa mosa jerejef o xaga Ablaye Dione o a gen no saax le Mbak Lalo mana no village Mbof mbaleme in way ngid manga paxa paxa paax contribution of a jega solo parce que koy xa teɓanongaxe tamit dena yoqa men o feet bon develeppement nu na fiyel den mbaru adu ten kon koy wax deg yala kete leyna a jega solo den fop fada ndam ten parce que tiye refe ka i mbiya nana qox in mais fop den mbaru ndam ten pour te wago ñaƴ bo i ndetna xaye bo a koɓale a naat a daku mate re ina xan wiin we fop a an o njirño nge no ke i leya saas ke c' est vrai a jega wa ando naye a yaqe nda we ando naye yaqan ren fad i muñ bo mbaan rek bo ga nede mbika yo xana ndim to xana kene donc alo
alo
we alo Serigne noxe nam fiyo waay
alo oui
oui tewoxe nam fiyo
wa Khadim
na fio jam som
nam nu mbiyu koy Dione
nam gonle ye fo ma xoytita
Maman Amy yo de a Sarare
a Maman Amy nam fio waay Sarare
Khadim nam ama nuun de
waay in ndandong waay in ndandong way
nuun way no jam re
jam som sant a roog nam mbasil ne fop
in way rafetlu wa emission ne
merci beaucoup merci beaucoup
wax deg ken leya moom wiin we nan angan noyo kon yaga ndaxar leŋ godka tan
jerejef waay
fo ŋeñ ndomu nene na xeña xeñ tang kene fop fop fop
axa
oxu refna wara wago ande taxar ke manquer na moƴno ɓaat
bilaxi
to ŋeñ ne refa ka ando naye ten cangaru soom a conda in
axa soom de
yaam anda ye poussiere fene moom wax deg faxe
faxe de
to ŋeñ ka jarna moytu welo
bilay bilay
mi ga am a jega tamit wa ando naye moom a nana yo kena leyel a paxa paxa paax
axa
yaam a jega xa ga uma dal depuis ya mumeen ke ndamena bo xaye
axa
ten dal a jegu kam xulangum a soƴa na pame um fo palum wokid keyo den te balama kam xulangum ndet keyo sen to ten ngaay ke ndaxara god kin
kene koy ref ndat waay kene ref ndaxt
nda a jega wa ando naye moom wax deg fa yala a yaq rek de a ndef tuyo men
wene koy xa i ngenu
rafetluwa emission ne rek kam simnogu nuun
jerejef Maman Amy faye o Sarare
merci beaucoup simna nam a tonton waly Khadim
oxey nanang a paxa paxa paax
ok

nam nam gole waaw

Aliou Ndiaye Ndioubel Sine Aliou Ndiaye Ndioubel Sine leyo o Ndindor a d' accord O Ndindor Aliou Ndiaye o Ndindor bismila Aliou

i ngid manga a paax rek Pa Aliou Ndiaye o saaxle Ndindor in way sim nang a paax a paxa paax to leynge o waga nga dak wiid rek o ɓato dakwiid yam i soxla a a qalat nuun fop afia ngan rek Waly ka jeg o point la buguma cuq population ne ga mboge affaire protection de l' environnement manam ara koɓale no affaire commune a deyu alo serigne noxe Alo nam gonle fo maam o xoytita Aliou NDiaye nam fio Aliou NDiaye o Ndindor bismila wo i nan gilwa jarejef

ko bouger ka o ndik rek ka fi nen reseau of fe ñaƴe o lala lala merci merci Aiou Ndiaye yene fa mota bo ndiik ref te ref ke leyog ma ten ref na affaire reverdissement fe wiin ga mboge affaire commune o wala affaire arrondissement mais affaire reverdissement c' est pour tout le Senengal jege frontiere jege Thiare Ndialgi jege o Ndiop jege Patalien jege sen o inor anga mene sax reta bo Diouroup Diouroup leyong de o soɓ ma xana yaqa jega droit nangin nep leyne aca ko yaqa bon fat wiin we ande souvent ka o reta no zone leŋ le ley nge mene o Ndiop waxwe in kene ka wara leer na qoxa ke wiin we reverdissement wande commune wande commune protection de l' environnement wande commune fada an kene refe affaire o Ndiob refe a affaire a Thiare refe affaire :far jawle wala lakas lakas kene i leya i leyi ran pour o Ndiomb ka roga fi kay radio le ka refo Ndiomb i leyta o Ndiomb a re anga Mbelakadiawo i ndeta Mbelakadiaw leytikan maga donc fat wiin we comprendre kene souvent wiin we ga yaco mbiya confusion no kene wa Ndiomb o wa THiare yo kene pour fopo bo ando ga nona um sutu mene xaye rek reta a Thiare na xa qola xe no Mbof Poupouy me an ma im dam maga o kiin bo ga ndax ka leyka xame a thiare o Ndiomb geno fo giro a Thiare xam tegin na ndat bon kene wiin we ga mbarno and a mbago a mbaro ande in fop in mbaru ngenu ngenan a koɓale ngenan Senegal i leyu senegal koy jege frontiere senegal ka ref region mayu ka ando naye den mbaka toru departement arrondissement bon commune ke donc refe ka ando naye ka ref Ndiomb in Thiare yin kam mbatano repeter donc a fiya ngan rek fat i ndam in fop an ke i mbug na an ke ando naye tena ɓeda in i ngenu na keɓandale koɓale maak we me kene sax jare expliquer el parce que maaak we xa ngoox togu Waly xa tuuƴir njeg e pis njeg e machine ko ko ga ogu ten oxa jeg na fanweri mbam no ɓayum rek kaga ref e pour waga qoox soom de mais laŋ den ke den mbaax u in koy i ngot laŋ in ke yaqano yo saam ŋoda taxar ke yipa engrais chimique fe sokoy leye i mbaas ke kene mete refna koy jega te naxir waax wala o tegel na ndat te ref o pogof fo o kino lakas fodu ten mi mat wandimo pog fo jambur poges sax warmo waro wago sonil fat i mbasa a koɓale i yaqa yo mbato dakwiid no ndaaf ke rek ndaaf ke mat a ñis in i tegu ten parce que a yaq wanga yaqu rek ke i yoqiɗ ina men fopa pare ndaaf ke soom yoqatu men fe ndiki koy i ndeta nga ndeta yo te ka fela kagañ ka fel xa cuuɗ de ngoda rek me fela kagañ ka fel xa cuuɗ de ngoda wo jega kaga njawfa ɓela mais ke yaqona andira nate fodna kene koy i njaɓka tiran xaye njaɓka tiran o feet bismila